Suuraan nuti argaa jirru yokaan ilaalaa jirru kunii suuraa muummicha ministeera Doktor Abiy Ahmedidhaa. Innisi waan ta'ee ibsaa jiraa. Ibsa wayii kennaa jiraa. oduu irrattii ibsa wayii kennaa jiraa. Ibsichis maalidha laata?

Suuraan ani ilaalaa jiru yookaan argaa jiru kunii suuraa artistootaati. Artistoonni kunimmoo weelluu weellisaa jiranidhaa lama ta'anii jechuudha. Weellistoonni kun maalidha isaan?

Suuraan argaa jirru suuraa milishaa kan naannawaa jiru, eegumsaaf yookaan seera kabachiisuuf nageenyaa naannoo sanaa eeguuf leenjiirra jiranidha. Milishaa jedhamu maqaan isaanii. Baayi'inaan eessatti argamu laata?

Suuraan ilaala jirru yookan, suuraan argaa jirru suuraa kophee dhiirati. Kopheen kun gogarraa tolfama. Gogarraa kan tolfamu kunimmo halluunsaa gurracha. baay'ee bareedadha kopheen kunii ,Meeqan bitama laata?

Wanti an argaa jiru yookaan suuraan an argaa jiru kunii suuraa haroodhaa. Haroo jechuun bishaan walitti qabamee jirudhaa. Haroon argaa jiraa. Haroon kunimmoo eessa inni laata?

Suuraa ani argaa jiru kun suuraa uffata dhiiraadha. Uffata dhiiraa uffatamuudha. Uffatichimmoo kuula Gujii qaba. Kuuulli Gujii irratti hodhamee jira. Uffatichi kan dhiiraadha. Baay'ee bareeda. Maaliif qophaa'ee?

Suuraan ilaalaa jirru kun yookaan suuraan argaa jirru kunii suuraa foon qurxummiitii. Foon qurxummii kunis ni nyaatama. Akkaataan nyaatasaa kunis waaddameetu nyaatama foon qurxummii kun jechuudha. Foon qurxummii kunii tutturuu hin qabu. Akkamittiin akka waaddamtu?

Suuraan ani argaa jiru kun, suuraa raafuu maramaa jedhamee beekamu akka naannoo keenyatti. Raafuun maramaa kun biqilaa kuduraati. Raafuu bilchaatee nyaatamudha. Eessatti argama? Eessaa bitama?

Eee suuraan ani argaa jiru kunii suuraa weellisaa yookaan artistii tokkooti. innis waraabbamaa jiraa. Weelluudhaaf jechuudhaa weellisuudha waraabbamaa jiraa waraabbiirra jiraa, Eessatti weellisaa jira yookiin waraabbiinsaa kun?

Suuraan ani ilaalaa jiru yookaan argaa jiru kuni suuraa shubbistootaati. Shubbistoota Oromoo dubartootaan akkasitti gaachanaa fi eeboo qabatanii uffata aadaa Shawaatiin shubbisaa jiraniin argaa jira jechuudha. Eessatti shubbisan laata?